lapha kulapho okutholakala khona abantwana abancane abayabe bekhangelwe ngabantu abadala bavame kakhulu abantwana laba bayabe behlala labazali ababatshiya khona besiya ezikolo basale befundiswa ukubhala lokubala

Kulezinga lemfundo kutholakala abantwana abancane abaleminyaka phose engaphansi kwelitshumi lapho abayabe bekhangela abazali babo beyedinga imali emsebenzini.

Lapha kutholakala abantwana abancane abaleminyaka kusukisela eyisithupha isiyaphelela kwelitshumi lapho abayabe begcinwe khona bekhangelwa befundiswa ngokubhala lokubala.

Ibhuku labantwana abase primary ezingeni lika grade 5 lapho ele Elementary Technology elibancedisa kakhulu ngolwazi esikolo njalo elibancedisa ukubana bapase

Kuleli izinga lemfundo uyakwanisa ukufunda imisebenzi yezandla kumbe ufunde eminye imisebenzi yokubhala lapho okuyabe kumele ubhale khona imihloliso uyipase uyethola umsebenzi

Esecondary le thetshari level yikho lapho umuntu ahlangana khona labantu abanengi lapha bayabehlangana esikolo bafunda izifundo belungiselela ikusasa labo njalo lawa maresults abayabe bezawathola bazilungiselela bona ikusasa ukuze bethole indawo ema yunivesithi.

Izinga lemfundo eliqakathekileyo empilweni yomuntu, ukubana nxa engelawo engathwala nzima ukubana uthole umsebenzi. Njalo lesozinga liyakuncedisa ukubana uhambe evasithi.

I secondary education yikho lapho abantwana abafunda khona izifundo ezitshiyatshiyaneyo abesezibhala ngemva kwesikhathi lapho ayamelela khona ama results ukuthi adinge indawo yeAlevel kumbe eyekholeji kumbe athole umsebenzi

secondary education yimfundo yezinga lemfundo efunekayo kakhulu empilweni yomuntu lapho umuntu okuyamele epase yiyo leyo am results azamhambisa kwelinye izinga lemfundo njenge varsity kumbe e college

Secondary Education lizinga lefundo eqakathekileyo kakhulu empilweni zabantu. Bavamile abanye ukutshiya isecondary education ngenxa yokuthi bayabe sebezithwele abanye bephonguyala ngenxa yezidakamizwa.

I secondary education kulapho umuntu athola kakhulu isikhathi sokubana ayazane labanye abantu, njalo yilo ithuba lapho umuntu ahle alungise khona impilo yakhe lapho okuyabe kumele abe serious ngesikolo athole ama results a right adinge umsebenzi kumbe abambe e university .

Ezifundweni zesekhondari "education" kukhona lapho okuthiwa yi"boarding school" lapha abantwana abayab behlala ezikolo khatshana kulabonina laboyihlo babo. Lapha abantwana kungcono ukubana abantwana behlale khona ngoba babala kangcono bengathunywa ezindlini.

Lapha kuvela umbalisi eqeqetshisa abantwana ngemfundo ethile lapho abantwana bekhangele phambili umbalisi ethwele umakhalekhukhwini oyi computer befunda izifundo

Euniversity kulapho abantu asebefundela khona izifundo ezitshiyatshiyeneyo njalo bathatha kakhulu abantu abayabe sebedlule izinga le A level lele O level

eYunivesithi kulapho okufundwa khona izifundo ezitshiyatshiyeneyo. Lapho osokufunda khona abantu abakhulakhulileyo. Lapha sebefuna ukufundela izifundo ezizabanika imisebenzi kwelakusasa.

Imfundo yase Vasithi yikho lapho abantu abanengi abahamba khona sebe le A Level lapho kuzabalula ukubana umuntu ethole umsebenzi eseqedile, umuntu olesthupha se Yunivesithi ungcono kulomuntu olesthupha se A Level.